Aatekuli yoohi ohayedhi tungile uundama mono hayedhi pele iikulya. Oohi oha dhi li woo iipuka yomomeya . Uuna oohi dha koko aanafaalama ohayedhi kwata noonete, iishongo nosho woo uundjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhi liwe nenge dhi landithwe opo dhi ete oshimaliwa.

Aanafaalama oyendji yongashingeyi oyena omashina goku longa iilonga yomoofaalama ,embakumbaku limwe lyomomashina ngaka. Embakumbaku ohali kwathele opo aanafaalama yavule okukuna omatama gawo ohali endelele

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa, ohadhi vulu oku tulwa kiikuku nenge dhili owala momapya. Uuna dhili mepya, ohadhi kala dha manguluka, dho ohadhi vulu wo okulya omwiidhi. Omayi goondjuhwa noshowo oondjuhwa ohadhi landithwa e tadhi e ta oshimaliwa.

Iimeno ohayi monikitha uushitwe opo wukale tawu monika nawa pehala ngele kapuna iimeno ,ehala ohali kala lya ipala nolyambalangandja. Iimeno ohayi gandja iimeno kaantu oshowo kiinamwenyo elundu. ohali kala tali monika nawa uuna omvula ya loka.

Aatekuli yoohi ohayedhi tungile uundama moka hayedhi pela iikulya. Oohi ohadhi li wo iipuka yomomeya. Una oohi dha koko nodha indjipala aanafalama ohayedhi kwata noonete nenge oondjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhi liwe, nenge dhi landithwe dho dhi ete iiyemo.

Aanafalama oyendji yongashingeyi oye na omashina gokulonga iilonga yomoofaalama. Omashina ngano ongaashi omambakumbaku, omashina gokuteya nosho wo omashina okukuna. Omashina ngano ohaga ningi iilonga iipu, oshoka ohaga vulu okulonga iilonga oyindji pethimbo limwe.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo. Uuna aanafalama yakunu iimeno yawo ohayeyi tekele opo yi koke yoyi vule okugandja iiyimati. Iimeno ngele inayi mona omeya ga gwana ohayi gandja iilikolomwa iishona.

Opena omahala ngono gena oondundu, koondundu oha ku kala omamanya, omiti osho woo oomwiidhi goku liwa kiimuna. Iimuna yimwe oha yi ka napela koondundu oshoka oku na omwiidhi nuunapelo uuwanawa.

Uuna aanafaalama ya teya iikunomwa yawo unene tuu omboga ohayi piti momashina, opo yi yogwe yi kale tayi monika nawa noyi kale yi na uundjolowele, omanga inaayi pakelwa yi ye miipindi.

Aanafalama ohaya kunu uuhoho oshowo omeya. Oyina uundjolowele oshoka ohayi koleke omalutu getu, onafo gayo ohaga liwa kiimuna.

Iimeno ohayi ningitha uushitwe wu kale tawu monika nawa. Pehala ngele kapu na iimeno ehala ohali kala lya ipala nolya mbwalangandja. Iimeno ohayi gandji iikulya kaantu nosho wo kiinamwenyo. Elundu ohali kala tali monika nawa li na iimeno ya ziza uuna omvula ya loka.

Momakuti ohatu adhamo iimeno yomaludhi ga yooloka, iimeno ohayi kaleke ehala tali monika nawa. Ohayi gandja ominzile, momiti ohamu tungile uudhila. Iinamwenyo ohayi gondjo woo kohi yomiti. Iimeno ohayi gandja iikulya kiinamwenyo.

Muushitwe otu na oonzo dhomeya dha yooloka. Ohatu adha omeya miishana, moondombe, momilonga nosho wo momafuta. Omeya oga simana kaantu nosho wo kiinamwenyo. Ngele kapu na omeya aantu, omiti nosho wo iinamwenyo otayi sipo.

Muushitwe otu na omatale ga yooloka. Momatale ohamu kala oohi ndhoka hadhi tu pe iipalutha. Ohadhi vulu okulandithwa e tadhi tu etele iiyemo. Oohi ohadhi li iipuka yomomeya. Nongele kwe ya ondjala etale e tali pwine ohadhi si, oshoka ihadhi vulu okukala pehala kape na omeya.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo muuyemele uushona, moka haya tula uuhoho noku kala ta ye yi tekele. Ohayi silwa oshimpwiyu momukalo nguka. Uuna ya koko ohayi kuthwa mo e ta yi tsikwa moshikunino moka tayi ka kokela.

Muunshitwe otuna oonzo dhomomeya dha yooloka .Ohatu adha omeya miishana, moondombe, momilonga nosho woo momafuta. Omeya oga simana kaantu nosho woo kiinamwenyo. Ngele kapuna omeya aantu omiti nosho woo iinamwenyo otayi sipo.

Aatekuli yoohi ohayedhi tungile uundama mono hayedhi pele iikulya, oohi ohadhi li niipuka yomomeya. Uuna oohi dhakoko aanafalama ohayedhi kwata noonete nenge oondjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhi liwe nenge dhi landithwe dho dhi ete iiyemo.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dha yooloka okupa iimeno yawo omeya. Uuna kaa kana omuloka gwa gwana aanafalama ohaya tekele iimeno yawo, opo yi gandje iikulya ya gwana kaantu nokiinamwenyo. Ngele iimeno inayi tekelwa uuna kaa ku na omuloka gwa gwana otayi si e tayi kala inayi gandja iikulya.

Aanafalama oyendji ohaya kunu oomboga. Omboga ohayi mene nawa pehala pe na uuhoho nosho wo omeya. Oyi na uundjolowele nohayi koleke omalutu getu. Ohayi vulu wo okulandithwa e tayi eta oshimaliwa.

Muushitwe otu na iimeno yomaludhi ga yooloka. Iimeno ohayi kaleke ehala tali monika nawa. Ohayi gandja omuzile osho wo iiyimati. Omvula uuna ya loko nawa iimeno ohayi kala ya ziza tayi monika nawa. Ohayi tu pe wo ombepo ndjono hatu fudhile mo.

Muushitwe otu na omiti dhi ili nodhi ili. Opu na omiti dhontumba ndhono hadhi vulu okudhikithwa omagumbo. Aantu oyendji yokomikunda ohaya tungu omagumbo gawo niiti. Iiti ohayi zi komiti. Iiti ohayi tungu omagumbo ga kola.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yooloka oku kuna iimeno yawo, ohaya vulu oku kuna iimeno yawo pevi noshowo momeya. Iimeno ohayi mene momeya pwaana evi. Aanafaalama ohaya tula uuhoho momeya, opo iimeno yi koke, yo yi vule okutewa.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu oomboga. Omboga ohayi mene nawa pehala pu na uuhoho oshowo omeya. Omboga oyi na uundjolowele nohayi koleke omalutu getu, ohayi vulu wo okulandithwa etayi eta oshimaliwa. Omafo gomboga ohaga vulu wo okuliwa kiimuna.

Aanafalama mbono haya tekula oondjuhwa ohaye dhi edhilile kiikuku hono hayedhi peleko iikulya osho woo omeya. Oondjuhwa ngele dhapewa okulya kwagwana ohadhi vala omayi ogendji. Aanafalama ohaya landitha omayi osho woo oondjuhwa opo yamone iimaliwa.

Aanafalama ohaya kunu iikunomwa yayooloka. aanafalama yamwe ohaya kunu omapungu, omapungu ohaga koko nawa ngele puna omuloka gwa gwana. Omapungu ohaga gandja iikulya kaantu nokiinamwenyo, aantu ohaya tsitha omapungu opo yamone uusila.

Aanafalama mbono haya tekula oondjuhwa ohaye dhi edhilile kiikuku hono haye dhi pele iikulya nosho wo omeya yo ya vule okugongela omayi, oshoka oondjuhwa uuna dha pewa nawa okulya kwa gwana ohadhi vala omayi ogendji. Aanafaalama ohaya landitha omayi nosho wo oondjuhwa, opo ya mone iimaliwa.

Uuna kaakuna omuloka gwa gwana, aanafaalama ohaya tekele iimeno yawo opo yi gandje iikulya ya gwana kaantu noshowo kiinamwenyo. Ngele iimeno inayi tekelwa uuna kaakuna omvula ya gwana, otayi sipo, etayi kala inaayi gandja iikulya.

Aanafalama ohaya longitha omashina gomaludhi gi ili nogi ili okulonga iilonga yo mofalama. Omashina ngono ongaashi omambakumbaku, omashina gokuteya noshowo omashina gokuhelela. Omashina ngano ohaga ningitha iilonga iipu oshoka ohaga longo iilonga oyindji pethimbo limwe.

Aanafalama oyendji ohaya kunu oomboga. Omboga ohayi mene nawa pehala pu na uuhoho nosho wo omeya. Omboga oyi na uundjolowe nohayi koleke omalutu getu. Ohayi vulu okulandithwa, e tayi eta oshimaliwa.

Monale omanga kapwali omashina gokutsitha iilya, aawambo oyali haya longitha omukalo gwawo gokutsa iilya. Ohaya tsu iilya koshini taya longitha omuhi, eta thithi opo amone uusila, nonando ongawo omukalo nguno onagu sa po natango.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dha yooloka okupa iimeno yawo omeya. Uuna kakuna omuloka gwangwana aanafalama ohaya tekele iimeno yawo, opo yi gandje iikulya ya gwana kaantu nokiinamwenyo. Ngele iimeno inayi tekelwa uuna ka kuna omuloka gwa gwana otayi si etayi kala inayi gandja iikulya ya gwana kaantu nokiinamwenyo.

Opo tu kale nuushitwe wa opala ohatu kunu nenge okutsika iimeno pomahala ngoka ga mbwalangandja. Shino ohashi tu kwathele, opo tu yande evi li kungululwe po kombepo uuna omvula ya loka. Omiti odha simana, oshoka ohadhi tu pe omizile nosho wo iiyimati.

Aanafaalama mbono haya tekula oondjuhwa ohaye dhi edhilile kiikuku hono haye dhipele iikulya nosho wo omeya. Oondjuhwa uuna dhapewa nawa okulya kwagwana ohadhi vala omayi ogendji. Aanafaalama ohaya landitha omayi nosho wo oondjuhwa opo yamone iimaliwa.

Mokuti omuna iinamwenyo yomaludhi gayooloka, onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo mbika. Onkoshi oha yi ithanwa woo kafute kaneganga, oha yi li onyama. Onkoshi oyanika oshiponga, nota yi vulu okumonitha omuntu oshiponga.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yooloka okupa iimeno yawo omeya. Uuna kaakuna omuloka gwagwana, aanafalama ohaya tekele iimeno yawo opo yi gandje iikulya ya gwana kaantu nosho wo kiinamwenyo. Ngele iimeno inayi mona omeya ga gwana, ihayi gandja iiyimati iiwanawa.

Aanafalama ohaya longitha omashina ga yoolokathana oku longa iiilonga yomofaalama. Omashina ngano ongashi omambakumbaku ngoka haga pululitha osho wo omashina goku teya. Omashina ngaka ohaga ningi iilonga iipu go ohaga endelele, go ohaga longo iilonga oyindji pethimbo limwe.

Mokuti omuna iinamwenyo yo maludhi ga yooloka ondjamba iyo yimwe yomiinamwenyo mbika. Ohayi li omwiidhi noshowo iikwamboga, aantu ohayàl li onyama yawo. Oshipa shawo oshikukutu nohashi vulu okuningithwa oongaku.

Aanafaalama yongashingeyi ohaya longitha omashina ga yooloka mokulonga iilonga yomofaalama. Omashina ngano ongaashi omashina gokuteya, omashina gokukuna, omashina gokupulula nosho tuu. Omashina ngano ohaga ningitha iilonga yi ninge iipu.

Iimeno ohayi ningitha uunshitwe wukale tawu monika nawa. Pehala ngele kapena iimeno ehala ihali kala lyoopala nopwa mbwalangandja. Iimeno ohayi gandja iikulya kaantu noshowo kiinamwenyo. Ehala ngele olina iimeno ohali kala tali monika nawa.

Aanafaalama ohaya longitha omashina ga yooloka mo kulonga iilonga yomofaalama. Omashina ongaashi omambakumbaku, omashina go kuteya nomashina go kuhelela, omashina ngano ohaga ningi iilonga iipu oshoka ohaga endelele.

Aanafaalama ohaya kunu iikunomwa yayooloka moka mwakwatelwa wo epungu. Ohali tupe iikulya, uusila nombuto. Iishupe yepungu ohayi pewa oongombe niimuna wo yilwe yayooloka. Ohali mene nawa uuna kuna omvula, ohali tewa uuna lyakukuta nenge etalala okuliwa.

Aanafalama oyendji ohaya kunu oomboga. Ohayi mene nawa pehala mpoka pena uuhoho, oya simana oshoka oyina uundjolowele. Ohayi vulu okulandithwa etayi eta oshimaliwa.

Aantu oyendji ohaya tekula iinamwenyo yomomagumbo moka mwa kwatelwa wo oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi gandja onyama nosho wo omayi. Omayi gadho ohaga landithwa e ta ga e ta oshimaliwa. Oondjuhwa ohadhi li iilya nosho wo omapungu.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omikalo dha yooloka okupa iimeno yawo omeya. Uuna kaaku na omuloka gwa gwana, aanafaalama ohaya tekele iimeno yawo opo yi gandje iikulya yagwana kaantu noshowo kiinamwenyo. Ngele iimeno inayi tekelwa uuna kaaku na omuloka gwa gwana, otayi si po etayi kala inaayi gandja iikulya.

Komahala hoka kuna oondundu ohaku kala omamanya. Aantu ohaya longitha omamanya ngoka okutung omagumbo gawo. Oondunda dho koofalama odha tungwa nomamanya, oshoka ohaga tungu oondunda dha kola.

Opuna omahala ngono ge na oondundu, koondundu oha ku kala omamanya, omiti oshowo omwiidhi gokuliwa kiimuna iimuna yimwe ohayi ka napela koondundu oshoka okuna omwiidhi nuunapelo uuwanawa.

Aanafalama oyendji ohaya kunu oomboga. Omboga ohayi mene nawa pehala pu na uuhoho nosho wo omeya. Oyi na uundjolowele nohayi koleke omalutu getu. Omboga ohayi vulu okulandithwa e tayi eta oshimaliwa kaanafaalama.

Aanafalama ohaya longitha omashina ga yoolokathana, moku longa iilonga yomofaalama. Omashina ngaka ongashi omambakumbaku, omashina goku teya nosho wo omashina goku kuna. Omashina ngaka ohaga ningi iilonga iipu, oshoka ohaga endelele go ohaga longo iilonga oyindji pethimbo limwe.

Aanafaalama ohaya longitha omashina ga yooloka, okulonga iilonga yomofaalama, omashina ngano ongaashi Omambakumbaku, omashina gokuteya noshowo omashina go kuhelela. Omashina ngano ohaga ningi iilonga iipu, oshoka ohaga endelele go ohaga longo iilonga oyindji pethimbo limwe.

Uuna aantu ya kwata oohi, oha ye dhi yogo, e taye dhi tula miimbamba. Oohi Oha dhi kwatwa noonete, nenge niishongo. Oha dhi liwa nosho wo oku landithwa e tadhi eta iiyemo . Oohi oha dhi adhikwa miishana nosho wo momilonga .

Aanafaalama yongashingeyi ohaya longitha omashina gayooloka moku longa iilonga yomofaalama. Omashina ngano ongaashi omambakumbaku, omashina gokuteya osho wo omashina goku kuna. Omashina ngano ohaga kwathele oshoka ohaga vulu okulonga iilonga oyindji pethimbo limwe.

Iimenonihayi adhika ashika koofalama ohayi adhika wo moondolopa. Ohayi kaleke ehala lyi kale tali monika nwa. Ohayi gandja omunzile oshowo iiyimati.

Omvula uuna ya loko, ohayi tu pe omeya, e taga yi momatale. Omeya go momatale ihaga kala omawanawa oku nwa, onkene ope na omahangano ngono haga dhindi omeya, opo ga vule oku mnuwa, pwaana uupyakadhi wa sha.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo muuyemele uushona moka haya tula uuhoho nokukala taye yi tekele. Ohaya silwa oshimpwiyu momukalo nguka: uuna ya koko ohayi kuthwa mo etayi tsikwa moshikunino moka tayi ka kokela.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya, ohadhi kwatwa noonete nosho wo iishongo. Oohi ohadhi li iipuka yomomeya. Ohadhi adhika miishana nosho wo miindambo. Ohadhi palutha aantu, ohadhi vulu wo okulandithwa etadhi eta iiyemo.

Opo tu kale nuushitwe wo opala, ohatu kunu nenge okutsika iimeno pomahala ngoka ga mbwalangandja, opo tu yande evi li kungululwe po komeya uuna omvula ya loka. Omiti odha simana, oshoka ohadhi tu pe omuzile nosho wo iiyimati.

Opena omahala ngono gena oondundu. Koondundu ohaku kala omamanya, omiti nosho wo omwiidhi gokuliwa kiimuna. Iimuna yimwe ohayi kanapela koondundu, oshoka koondundu okuna omwiidhi nuunapelo uuwanawa.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo moondooha, momandini nosho tuu. Uuna ya koko oha yeyi kuthamo etaye yi tsike moshikunino, opo yi vule oku mona oonte dhetango dha gwana, yo yi koke yi vule okugandja iiyimati kaantu nokiinamwenyo.

Muushitwe otuna mo iimeno yomaludhi giili no giili. Iimeno ohayi kaleke ehala tali monika nawa, ohayi gandja omuzile osho wo iiyimati. Uudhila ohawu tungile momiti niinamwenyo yomelundu ohayi gondjo kohi yomuti. Omvula uuna ya loko nawa, ohayi kala ya ziza, tayi monika nawa.

Aanafaalama ohaya tameke niikunino iishona sigo ya ningi iikunino iinene, kiikunino mbyono iishona oko haya ilongele nkene iimeno hayi koko, nonkene hayi silwa oshimpwiyu. Aanafaalama ohaya sile iimeno oshimpwiyu moku yi tekela noshowo oku kutha mo iipuka mbyono hayi hanagula iimeno.

Monale manga kaapwali omashina goku tsitha iilya aawambo oyali haya longitha omukalo gwayo gwoku tsa iilya. Ohaya tsu iilya koshini haya longitha omuhi, taya thitha opo ya mone uusila. Nonande oongawo omukalo nguno inagu sapo natango ohagu longithwa.

Iimeno oha yi ningitha uushitwe wu kale tawu monika nawa. Pehala ngele kapena iimeno, ehala ohali kala lyiipa nolya mbwalangandja. Iimeno ohayi gandja iikulya kaantu noshowo kiinamwenyo. Elundu ohali kala tali monika nawa lina iimeno ya ziza nawa, una omvula ya loka.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya. Aanafalama yamwe oha ya tekula oohi. Oha ye dhi ningile uundama mono hayi dhi pele okulya. Oohi wo oha dhi li iipuka yomomeya. Una oohi dha kokele muundama mono, aanafalama oha ye dhi kwata dhokuliwa nenge okulandithwa opo ya mone iiyemo.

Opena omahala ngoka gena oondundu. Koondundu ohaku adhika omamanya nosho wo omiti, nomwiidhi goku liwa kiimuna. Iimuna yimwe oha yi kanapela koondundu shaashi okuna uunapelo.

Muushitwe otuna oonzo dhomeya dha yooloka. Ohatu adha omeya miishana, miindambo, momilonga noshowo momafuta. Omeya oga simana kaantu nosho kiinamwenyo, ngele kapu na omeya aantu, omiti noshowo iinamwenyo otayi si po.

Momeya ohtu adhamo iinamwenyo yomaludhi ga yooloka mono mwa kwatelwa oohi, oombwa dhomomeya, oodolphina nayimwe ya gwedhapo. Omeya oga simana oshoka oga sikilila iinamwenyo mbika. Oohi dhomomeya ohadhi liwa noku landithwa kondje yoshilongo.

Aatekuli yoohi ohaye dhi tungile uundama mono haye dhipele iikulya. Oohi ohadhi li wo iipuka yomomeya uuna oohi dhakoko nodhi indjipala aanafaalama ohaye dhikwata noonete nenge oondjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhi liwe nenge dhilandithwe opo dheete iiyemo.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa, ohadhi vulu okutulwa kiikuku nenge dhili owala momapya. Uuna dhili kiikuku ohadhi tulilwako omeya gokunwa nosho wo iikulya. Oondjuhwa kehe dhapewa nawa okulya kwa gwana ohadhi vala omayi ogendji.

Mokuti omuna iimeno yomaludhi gayooloka, iimeno ohayi kaleke ehala tali monika nawa. Ohayi gandja omuzile nosho wo iiyimati. Omvula uuna yaloko nawa iimeno ohayi kala yaziza tayi monika nawa. Omiti ohadhi tupe ombepo ndjoka hatu fudhilemo.

Aanafaalama ohaya longitha omashina ga yooloka moku longa iilonga yomoofaalama. Omashina ngano ongaashi omambakumbaku, nosho wo omashina goku teya. Omashina ngaka ohaga ningi iilonga iipu, oshoka oha ga endelele go ohaga longo iilonga oyindji pethimbo limwe.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oongombe, ohadhi edhililwa moshigunda nohadhi li omwiidhi. Ohadhi gandja ombelela oshowo omahini kaantu. Aanafalama ohaya vulu okulanditha onyama, opo ya mo mone iiyemo.

Opo tukale nuushitwe woopala ohatu kunu nenge oku tsika iimeno pomahala ngoka gambwalangandja, opo tuyande evi lyikungululwepo komeya uuna omvula yaloka. Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe omizile nosho wo iiyimati.

Aatekuli yoohi ohaye dhi tungile uundama mono hayedhi pele iikulya. Oohi ohadhi li wo iipuka yomomeya, uuna oohi dhakoko na odha indjipala, aanafaalama ohaye dhi kwata noonete nenge oondjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhi liwe nenge dhilandithwe opo dhi ete oshimaliwa.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya. Oohi ohadhi kwatwa noonete, iishongo nosho wo omayemele. Ohadhi li iipuka yomomeya nomathimbo gamwe aanafalama ohaye dhi pe iipalutha. Oohi ohadhi palutha aantu. Ohadhi vulu wo okulandithwa e tadhi eta iiyemo.

Aanafalama oyendji oyahogolola okutekula oondjuhwa oshoka ohadhi indjipala mbala, ohadhi gandja onyama nomayi. Ohadhi kala kiikuku hono hadhi pelwa okulya nokunwa, aanafalama ohaye dhi landitha oshowo omayi opo yavule oku imonena sha shomondjato.

Aanafaalama mbono haya tekula oombaka, ohaye dhi edhilile kiikuku, hono ha ye dhi pele iikulya nosho wo omeya. Oha ye dhi tungile ko uundama womeya oshoka oombaka odhi hole omeya. Oombaka uuna dha pewa okulya kwa gwana, ohadhi vala omayi ogendji. Aanafaalama ohaya vulu wo oku landitha omayi goombaka.

Aanafalama mbono haya tekula oondjuhwa oha yedhi edhililwa kiikuku hono ha yedhi pele iikulya. Uuna dha pewa iikulya ya gwana ohadhi vala omayi ogendji.

Momeya ohatu adhamo iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Miinamwenyo moka omwa kwatelwa oohi, oombwa dhomomeya, oodolphin na yilwe ya gwedhwapo. Omeya oga simana oshoka oga sikilila iinamwenyo mbika.

Aanafaalama ohaya longitha omashina ga yooloka moku longa iilonga yomofaalama. Omashina ngano ongaashi omambakumbaku moku pulula , opu na wo omashina gokuteya. Omashina ngaka ohaga ningi iilonga iipu oshoka ohaga endelele go ohaga longo iilonga oyindji pethimbo limwe.

Aanafaalama ohaya longitha omashina gayooloka muku longa iilonga yomofaalama. Omashina ngano ongaashi omambakumbaku ngono haga pulula osho wo omashina gokuteya nomashina goku kuna. Omashina ngaka ohaga ningi iilonga iipu oshoka ohaga endelele, go ohaga longo iilonga oyindji pethimbo limwe.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya. Ohadhi kwatwa noonete nosho wo oondjolo. Aanafaalama ohaye dhi tungile uundama mono haye dhipele iikulya. Oohi ohadhi palutha aantu, ohadhi vulu wo oku landithwa eta dhi eta iiyemo.

Aanafalama oyendji ohaya tekula iinamwenyo yomomagumbo, moka mwa kwatelwa wo noondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi gandja onyama noshowo omayi, omayi gadho ohaga landithwa e taga eta oshimaliwa. Oondjuhwa ohadhi li iilya.

Aatekuli yoohi ohayedi tungile uundama mono hayedhi pele iikulya, oohi ohadhi li niipuka momeya. Uuna oohi dhakoko nodha indjipala aanafalama ohayedhi kwata noonete nenge noondjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhiliwe nenge dhi landithwepo dhi ete iiyemo.

Muushitwe otu na mo iimeno niinamwenyo, iinamwenyo ohayi omwiidhi. Iimeno ohayi kaleke uushitwe tawu monika nawa, aantu ohaya ende taya yi kiilongo niilongo opo ya vule okumona iinamwenyo yomaludhi ga yooloka.

Iimeno ohayi ningitha uushitwe wu kale tawu monika nawa. Pehala ngele kapu na iimeno ehala ohali kala lya ipala nolyambwalangandja. Iimeno ohayi gandja iikulya kaantu nosho wo kiinamwenyo. Elundu ohali kala tali monika nawa uuna iimeno ya ziza.

Aatekuli yoohi ohaye dhi tungile uundama mono haye dhi pele iikulya. Oohi ohadhi li wo iipuka yomomeya. Uuna oohi dha koko nodha indjipala, aanafaalama ohaye dhi kwata noonete nenge uundjolo. Oohi ohadhi tekulwa, opo dhi liwe nenge dhi landithwe, opo dhi ete iiyemo.

Aatekuli yoohi oha yedhi tungile uundama mono ha yedhi pele iikulya. Oohi odhadhi li woo iipuka yomomeya. Uuna oohi dha koko nodha Indjipala, aanafaalama oha yedhi kwata noonete nenge oondjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhi liwe nenge dhi landithwe, dho dhi ete iiyemo.

Momakuti ohatu adhamo iimeno yomaludhi ga yooloka. Iimeno ohayi kaleke ehala talimonika nawa, ohayi gandja omuzile ,momiti ohamu tungile woo uudhila ,iimeno ohayi gondjo kohi yomiti, iimeno ohayi gandja iikulya kiimeno.

Aanafalama mbono haya tekula oondjuhwa oha ye dhi edhilile kiikuku hono haye dhi pele iikulya noshowo omeya yo ya vule wo okutoola omayi. Oondjuhwa uuna dha pewa nawa okulya kwa gwana oha dhi vala omayi ogendji aanafalama oha ya landitha omayi ya vule okwiimonenasha shomondjato.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya. Aanafaalama yamwe ohaya tekula oohi, ohaye dhi tula muundama mono haye dhi pele iikulya. Uuna oohi dha koko ohaye dhi kwata yalye nenge ya landithe, yo ya mone sha shomondjato.

Muushitwe otu na iinamwenyo yomaludhi ga yooloka moka mwa kwatelwa wo oonzi. Oonzi ohadhi li omwiidhi. Ohadhi edhiliwa miigunda. Ohadhi gandja onyama kaantu. Iipa yoonzi ohayi hikwa e tayi ningwa oondhikwa.

Aatekuli yoohi oha yedhi tungile uundama mono ha yedhi pele iikulya, oohi oha dhili woo iipuka yo momeya. Uuna oohi dha koko nodha indjipala, aanafaalama oha yedhi kwata noonete nenge oondjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhi liwe, nenge dhi landithwe dho dhi ete iiyemo.

Aanafaalama oyendji oya hogolola oku tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi indjipala mbala. Ohadhi gandja onyama noshowo omayi. Ohadhi kalekwa kiikuku hono hadhi pelwa iikulya. Aanafaalama ohaya landitha oondjuhwa noshowo omayi opo ya vule oku mona iimaliwa.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya, ohadhi kwatwa noonete noshowo iishongo. Oohi ohadhi li iipuka yo momeya. Ohadhi palutha aantu, ohadhi vulu woo oku landithwa etadhi eta iiyemo.

Uuna aantu yateya iikunomwa yawo ohaye yi gongele opo yahogolole mbyoka tayi vulu okulongithwa. Oonyanga ohadhi longithwa okutoyalekitha iiyelelwa ohadhi vulu woo okulandithwa ee tadhi eta iiyemo kaanafalama.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu oomboga, omboga ohayi mene nawa pehala puna uuhoho noshowo omeya. Omboga oyina uundjolowele nohayi koleke omalutu getu. Ohayi vulu oku landithwa etayi eta oshimaliwa.

Aanafaalama ohaa longitha omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo. Uuna ya kunu iimeno yawo oha ye yitekele opo yi koke yo yi vule okugandja iiyimati. Iimeno ngele inayi mona omeya ga gwana ohayi gandja iilikolomwa iishona.

uuna aantu ya teya iikunomwa yawo ohaye yi gongele, opo ya hogolole mbyoka tayi vulu okulongithwa. Oonyanga ohadhi longithwa mokutowalekitha iiyelelwa. Ohadhi vulu wo okulandithwa e tadhi eta iiyemo kaanafaalama.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu oomboga. Omboga oha yi mene nawa pehala pe na uuhoho, nosho wo omeya. Oyina uundjolowele noha yi koleke omalutu getu. Oha yi vulu oku landithwa eta yi eta oshimaliwa nomafo gomboga ohaga liwa kiimuna.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya. Ohadhi kwatwa noonete, noshowo iishongo. Ohadhi li iipuka yomomeya. Oohi ohadhi palutha aantu, dho ohadhi vulu wo okulandithwa e tadhi eta iiyemo.

Mokuti omuna iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Oondjamba yimwe yomiinamwenyo mbika. Oondjamba ohadhi li omwiidhi osho wo iikwamboga. Aantu oha ya li onyama yondjamba. Oshipa shondjamba oshikukutu nohashi vulu oku ningithwa oongaku.

Aatekuli yoohi ohaye dhi tungile uundama mono haye dhi pele iikulya. Ooohi ohadhi li wo iipuka yomomeya. Uuna oohi dha koko nodha indjipala, aanafalama ohaye dhi kwata noonete nege uundjolo. Oohi ohadhi tekulwa, opo dhi liwe nenge dhi landithwe, opo dhi ete iiyemo.

Aanafalama uuna ya likola iilikolomwa yawo ohaye yi gongele nokuhogolola mo mboka tayi vulu okulongithwa noshowo oombuto ndhoka tadhii vulu okukunwa moshilando tashi ya. Aanafaalama ohaya tula miipindi iilikulomwa yawo opo ya vule okumona mo sha shomondjato yo ya vule okulanda iipumbiwa yawo.

Aanafaalama mbono haya tekula oondjuhwa ohaye dhi edhilile kiikuku hono haye dhipele iikulya nosho wo omeya. Oondjuhwa uuna dhapewa nawa okulya yagwana ohadhi vala omayi ogendji. Aanafaalama ohaya landitha omayi nosho wo oondjuhwa opo yamone iimaliwa.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yooloka oku meneka iimeno yawo. Iimeno ohayi vulu wo oku mena momeya pwaahena evi. Aanafaalama ohaya tula uuhoho momeya, opo iimeno yi koke, yo yi vule okuteywa. Iimeno ohayi mene tayi endelele uuna yi li momeya.

Omakende ogo gamwe gomiinamwenyo yomomeya. Ohaga kwatwa noonete nosho wo iishongo. Omakende ohaga adhika miishana nomomilonga. Ohaga li iipuka yomomeya. Ohaga vulu okulandithwa e taga eta iiyemo.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yooloka oku tekela iimeno yawo. Uuna aanafaalama ya kunu iimeno yawo, ohaye yi tekele opo yi koke, yo yi vule oku gandja iiyimati. Iimeno ngele inayi mona omeya ga gwana ohayi gandja iilikolomwa iishona.

Moma omuna iitekulwa namwepma yayoloka. Ongombe oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo mbika. Ongombe ohayi li omwiidhi. Ohayi edhililwa moshigunda. Ongombe ohayi gandja omahini noshowo onyama. Ombanza yongombe ohayi vulu oku hikwa ndele tayi ningwa oshinima tashi vulu oku kalwa omutumba.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dha yooloka okupa iimeno yawo omeya. Uuna kaku na omuloka gwa gwana, aanafalama ohaya tekele iimeno yawo, opo yi gandje iikulya ya gwana kaantu nosho wo kiinamwenyo. Iimeno ngele inayi tekelwa ohayi si e tayi kala inayi gandja iikulya ya gwana.

Aanafaalama oyendji yAawambo moNamibia ohaya tekula oondjuhwa. Omuhoko gwAawambo oguna iikulya mbyoka hayi ithanwa oyomuthigululwakalo, miikulya muno omwa kwatelwa oshithima, omboga nosho wo ondjuhwa. Iikulya mbino oyina uundjolowele.

Aanafaalama oha ya longitha omashina ga yooloka moku longa iilonga yomo faalama. Omashina ngano ongaashi:omambakumbaku, ngono haga pulula nosho woo omashina gokuteya. Omashina ngaka oha ga ningi iilonga iipu oshoka oha ga endelele, go oha ga longo iilonga oyindji pethimbo limwe.

Muushitwe otuna iimeno yomaludhi ga yooloka. Iimeno ihayi adhika ashike koofaalama , ohayi kala wo nomoondoolopa. Ohayi kaleke ehala tali monika nawa, ohayi gandja omuzile osho wo iiyimati. Omvula uuna ya loko nawa, iimeno ohayi kala ya ziza nawa.

Opo tu kale nuushitwe woopala ohatu kunu nenge okutsika iimeno pomahala ngoka ga mbwalangandja, shino ohashi yanda opo evi likungululwa komeya uuna omvula ya loka. Omiti odha simana oshoka ohadhi tu pe omuzile niiyimati.

Aatekuli yoohi ohayedhi tungile uundama mono hayedhi pele iikulya. Oohi ohadhi li woo iipuka yomomeya. Uuna oohi dha koko aanafaalama ohayedhi kwata noonete nenge uundjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhi liwe nenge dhi landithwe opo dhi ete oshimaliwa.

Iikende oyo yimwe yominamwenyo yomomeya, aanafalama yamwe ohaya tekula iikende ohayeyi ningile uundama moka hayeyi pele okulya. Iikende ohayi li iipuka yomomeya. Uuna iikende ya koko aanafalama ohayeyi kwata yokuliwa nenge okulandithwa opo yamone mo iiyemo.

Aatekuli yoohi ohaye dhi tungile uundama mono haye dhi pele okulya. Oohi ohadhi liwo iipuka yomomeya. Una oohi dha koko aanafalama ohayedhi kwa noonete nenge uundjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhi liwe nenge dhi landithwe opo dhi ete oshimaliwa.

Mokuti ohamu kala iinamwenyo yomokuti yomaludhi ga yooloka moka mwakwatelwa uudhila. Uudhila ohawu lala momiti nenge momwiidhi. Ohawuli uupuka oshowo omwiidhi opo wuhupe.

Aanafalama mboka haya tekela oondjuhwa oha yedhi edhilile kiikuku hono hadhi pelwa omeya oshowo iikulya. Oondjuhwa ngele dha pewa iikulya oyindji ohadhi vala omayi ogendji.

Momakuti ohatu adhamo iimeno yomaludhi gayooloka. Iimeno ohayi kaleke ehala tali monika nawa, ohayi gandja omuzile, momiti ohamu tungile uudhila, iinamwenyo ohayi gondjo kohi yomiti, iimeno ohayi gandja iikulya kiinamwenyo.

Aanafalama ohaya longitha omikalodha yooloka oku tekela iimeno yawo, uuna aanafalama ya kunu iimeno yawo, oha yeyi tekele opo yi koke, opo yi vule oku gandja iiyimati. Iimeno uuna inayi mona omeya ga gwana, ohayi gandja iilikolomwa iishona.

Aatekuli yoohi ohaye dhi tungile uundama mono haye dhipele iikulya. Oohi ohadhi li wo iipuka yomomeya. Uuna oohi dhakoko aanafaalama ohaye dhi kwata noonete nenge oondjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhi liwe nenge dhi landithwe.

Aantu oyendji ohaya tekula iinamwenyo yomomagumbo moka mwa kwatelwa wo oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi gandja onyama nosho wo omayi. Omayi gadho ohaga vulu okulandithwa e taga eta oshimaliwa. Ohadhi li iilya, omakunde nosho wo omapungu.

Mokuti omu na iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbika. Ondjamba oha yi li omwiidhi nosho wo iikwamboga. Aantu oha ya li onyama yondjamba. Oshipa shondjamba oshikukutu noha shi vulu oku ningwa oongaku.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya longitha omashina gayooloka mokulonga iilonga yomofaalama, omashina ngano ongaashi, omambakumbaku, omashina gokuteya nosho wo omashina gokukuna. Omashina ngano ohaga ningi iilonga iipu.

Mokuti omuna iinamwenyo yomaludhi ga yooloka, oondjamba noshowo oonduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbika. Oondjamba ohadhi li omwiidhi noshowo oonduli ohadhi li omwiidhi. Oonyama dhoondjamba noshowo oonduli, ohadhi liwa kaantu.

Aantu yokoshitopla shokuuninginino moNamibia ohaya kunu iikunomwa ya yooloka. Shono hashi dhana onkandangala osho omahangu. Ohaya kunu omahangu opo ya mone iipalutha. Iihenguti oha ye yi siikilile e tayi pewa iimuna pethimbo lyokwenye mpoka kaa pu na iikulya.

Muushitwe otu na iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Oongolo dhimwe dhomiinamwenyo mbika. Oongolo ohadhi li omwiidhi. Ohadhi adhika melundu nenge komahala hono haku tulwa iinamwenyo. Aantu yamwe ohaya li onyama yongolo.

Aanafalama oyendji yomethimbo lyo paife oyena omashina go kulonga iilonga yomo faalama. Embakumbaku limwe lyo momashina ngoka. Embakumbaku ohali kwathele mokupulula opo aanafalama ya vule okukuna oombuto dhawo oshoka ohali endelele.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya. Aanafalama yamwe oha ya tekula oohi. Oha ye dhi tula muundama mo haye dhi pele iikulya. Una oohi dha koko, oha ye dhi kwata opo ya lye nenge ya landithe yo ya vule okwiimonena sha shomondjato.

Muushitwe otu na iimeno ya yooloka. Moka mwa kwatelwa wo omikwa. Omikwa ohadhi tu pe omakwa gokulya. Omafo gadho ohaga liwa kiimuna. Ohaga vulu oku eta iiyemo uuna twe ga landithwa. Omukwa ihagu si mbala, oshoka ogu na omidhi omile.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi oha yedhi tula muundama moka hayedhi pele iikulya, oha yedhi gamene mokutulako oonete kombanda, noku tidha iinamwenyo mbyoka tayi vulu oku lyapo oohi. Oohi ohadhi eta iiyemo, uuna dha landithwa.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya, aanafaalama yamwe oha ya tekula oohi. Oha ye dhi ningile uundama mono haye dhi pele okulya. Oohi oha dhi li woo iipuka yomomeya. Uuna dha koko, aanafalama oha ye dhi kwata, opo dhiliwe, nenge dhi landithwe yo yamone oshimaliwa.

Aatekuli yoohi ohaye dhi tungile uundama mono hayedhi pele iikulya, oohi ohadhi li wo iipuka womomeya. Una oohi dha koko nodha indjipala aanafalama ohaye dhi kwata noonete nenge oondjolo. Oohi ohadhi tekulwa opo dhi liwe, nenge dhi landithwe dho dhi ete iiyemo.

Iimeno ohayi ningitha uunshitwe wukale tawu monika nawa, pehala ngele kapena iimeno, ehala ohali kala lya ipa na olyambwalangandja. Iimeno ohayi gandja iikulya kaantu nosho wo kiinamwenyo, elundu ohali kala tali monika nawa uuna lina iimeno yaziza.

Omakende oyo yimwe yomiinamwenyo yomomeya. Aanafaalama yamwe ohaya tekula omakende. Ohaye yi ningile uundama moka haye yi pele okulya. Omakende ohayi li wo iipuka yomomeya. Uuna ya koko, aanafaalama ohaya kwata omakende, yoku liwa nenge yoku landithwa opo ya mone iimaliwa.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yooloka oku tekela iimeno yawo. Uuna aanafaalama ya kunu iimeno yawo ohaye yi tekele opo yi vule oku gandja iiyimati gagwana. Iimeno ngele inayi mona omeya gagwana ohayi gandja iilikolomwa iishona.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya, aanafaalama yamwe ohaya tekula oohi, oha yedhi ningile uundama mono haye dhi pele okulya. Oohi ohadhi li woo iipuka yo momeya. Oohi ngele dha koko aanafaalama oha yedhi kwata, opo yalye nenge ya landithe.

Poompito dhimwe aanafalama haya longitha omukalo ngono iimeno tayi vulu okumena momeya pwaaha na evi. Aanafaalama ohaya tula uupuka momeya opo iimeno yi koke yo yivule okutewa. Iimeno ohayi mene tayi endelele uuna yili momeya.

Aatekuli yoohi oha yedhi tungile uundama mono ha yedhi pele iikulya ohadhi li woo uupuka womomeya, uuna dha koka aanafalama oha yedhi kwata noonete oshowo oondjolo. Oohi ohadhi tekulilwa onyama yadho oshowo okulandithwa.

Momeya ohamu kala iinamwenyo yomaludhi ga yooloka moka mwa kwatelwa woo oohi. Oohi ohadhi li iipuka yo momeya, odhi hole omeya ga yela, nohadhi si uuna mwa tulwa iikwauzigo. Ohadhi tupe iikulya, oshoka odhina uundjolowele.

Muushitwe otuna iimeno yomaludhi ga yooloka. Iimeno ihayi adhika ashike koofaalama, ohayi adhika wo nomoondoolopa. Iimeno ohayi kaleke ehala tali monika nawa. Ohayi gandja omuzile noshowo iiyimati. Omvula uuna ya loko nawa, iimeno ohayi kala ya ziza tayi monika nawa.

Aantu oyendji ohaya tekula iinamwenyo yomomagumbo moka mwa kwatelwa wo oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi gandja onyama nosho wo omayi. Omayi gadho ohaga landithwa e taga eta oshimaliwa. Oondjuhwa ohadhi li iilya nosho wo omapungu.

Aanafalama yongashingeyi ohaa longitha omashina goku longa iilonga yomofaalama. Ongaashi omambakumbaku, omashina goku helela noshowo omashina goku teya. Omashina ngaka ohaga ningi iilonga iipu go ohaga endelele. Go ohaga longo iilonga oyindji pethimbo limwe.